Entulege enkulu n'omwana gwayo biri mu kkuumiro ly'ebisolo birya omuddo. Omwana gw'entulege gutunudde emabega entulege yo eri mu kulya muddo.

Eŋŋoma ez'enjawulo zitegekeddwa mu kifo ewateekeddwateekeddwa obulungi nga wateereddwawo n'entebe. Eŋŋoma nnamunjoloba, nnankasa, empuunyi, engalabi.

Ennyumba ez'obusiisira enjooyoote obulungi ziyina kompaawundi erabika obulungi erimu emiti egy'amakoola aga kiragala n'emmotoka epaakinze mu kompaawundi.

Abaana babiri bali ku ttale balunda nte, bakutte emiggo egibayambako okukuba ente nga zoonoona ebintu bya bandi.

Omukyala eyeesibye ekitambaala ku mutwe ayambadde essaati emmyufu, yeetisse ebbaafu erimu ebintu ebikozesebwa okuliirako n'okunywerwamu ebitukula obulungi.

Omudaala ogutunda ebintu eby'enjawulo, obutungulu obw'ebikoola, ebikoola bya ssukumawiiki, ebikoola bya sipinaki, obutiko, ennyaanya ne kaamulali ow'ebika eby'enjawulo.